Mittaape oosettida dumma dumma qommo buqurati doosona gidikkonne kariyaappe guuxxiyaagee wolayttato doonan aybaa geetetii? qassi aappun qommo m,itaappe oosettidabati diyoonaa hagan?

Awa mootta giddon woykk awa alana giddon de'iyaa soho getettidi qofetti. ha sohuwan de'iyaa asati ay oottidi de'oosona gaanaw danddayetti?

zo'o meray aybba qonccossiyaage? qassikka xaaxxi waaxin a sunttay aybba getetti ? awa biitta woganne awa biittaa wogaa qonccissiyaaga getettidi qofetanaw danddayetti?

I maayiiddo maayoyi awa biitta wogga woyikko awa deriyaa asa wogga qoncissiyaagge? Ikka ba kushshiyaan oyqqidogge ayibba getetti wolayttatto doonani qasikka aapun hara asi diiye baawe?

oydiyaan uttidaageenne sintta baggraakka kaqeti uttidaage Wolayttatuwaan aybba getetti? qassi awudessinne awudessi go'i? aybbaw aybbawukka asay go'eti? qassikka awuppe beettanaw dandday?

iisi aho hoteelee woykko asay ushshaa uyoo aaho wogga keettaa

Muruttaykka ayba qommo katta geetetidi odetanawu danddayet? Ayo sunttaykka ayba geetetettidi xeegetane? I qassi waanidi ayba hanotan meetetanwu danddayetees gaanawu danddayeti?

Uttidaageeti bonchchetida mantta oona getettidi xeessetiyoona/ kase wode awa mootta ayssidoona? ha q ha saatiyaa awan oottide diyoona?

Wolayttato birshshetakko yiyoode hega giyooge woyggiyooga gidanaw dandday. qassikka bolla baggara zo'oy aybba qonccissi? gidduwan beettiya addil''e ciishsha mala aybba qonccissi?

Appu asay beetees getetidi qopananawu danddayeti? Qassi deiyagetuppe attumage appune? Maccage appune? Qassi he sohuwankka deiya asay maayido maayuwa qommoy woykko a meray aymale?

Eqqidaagee I aybbeppe oosettees giidi qopanaw danddaayetti? qassikka gidduwan walahettida meray aymera giidi odanaw woy qopanaw danddayeeti? a achchankka asi de'iyee woy baawe?

Woossiyo keettaa sinttan aappun qommo asayi beettii? Eta giddoppekka boottaa maayidaageti qoodan woysaa woykko aappunaa gidanawu danddayii? Macca asa xalleeyye attuma asayi hagan beettii?

huuphe yohoy xaafettido meraa sunttay wolayttatuwan ayba geetettii? he xaafetida huuphe yohoy wolaytatto birshetaa birshiyyode woygiyogaa gidanawu dandayetii?

Yelagiya dadettido huuphiya qommoy ayba biittaa wogaa qonccissiyagee woykko awa heeraa wogaa qonccissiya huphiya dadettaa qommuwa dadettadee? Akka qassi guyye simma uttadeeyye sinttawu simma uttadee?

Ha so'uwan aappun attumaageetinne aappun maccaageeti de'iyonaa? Qassikka ha attumaageetinne ha sohuwan beettiya asati awa ambbaa ayssiyageeta geetettiyonaa? Etappekka maccaari sunttay oona geetettii?

Cenggurssa aattiya buqura haassayide de'iyaage mantta oona getetti? ha i aysside de'iyo biittaykka awa geetetti?

Hagee nu biyoge ayba partiya woykko ayba yaraa woykko ayba partiya ee qonccissiyaga geetettanawu danddayi? Qassi awa kattamaga gidiyoga a bolli xaafetida xuufe qonccisi?

Wolaytta biittan asayi darotoo go"ettioogaa gidikkonne ayyoo sunttayi aybaa geetettii? Qassi aybaassai maaddii? Aybawu asay go"ettii? Qassikka awude awude go"ettii?

Aappun asayi eqqidaagee beettii? Eta giddonkka aawaanne aayyiyi qoodennan diya naatu qoodayi woysee? Naatuppekka attumaagee woysee maccaageekka aappuneee?

Maayi uttidage asa ganawu danddayetiye? Asi medhdhidoba gi qofanawu danddayeti? Qassika maayetida maayoy awu biitta wogaa qonccisses giidi qofanwu danddayertti?

zanaqqa bootay awa sohuwa, awa amban beetti? ikka wolayttatto doonan qoncciyode awa sohuwa geetettanawu danddayettii?

aappun qommo paray hagan de'i? qassi ha haadirssa baggara eqida para meray wolayttatuwan aybba getetti? ushachcha baggarakka eqqda naa''u paratu meray Wolayttatuwan ayyba getetti?

aapun qumaa qommoti de'iyoonaa? etapppekka mooqqee eqqi utidooge ayba geetettii? qassikka awa biitta woykko biitattetta qoncisiya qumaa geetettii?

Aappun qommo kattay beettees geetettidi qoppanawu danddayettii? Qassikka mooqee woykko ushachcha baggaara woykko haddirssa baggaara naa"u mooqee eqqi uttido kattaa woykko boottawu biida komppo meray de'iyo kattaa qommoy aybee?

kaamiya sunttay aybba geetettanawu danddayetii wolayttatto doonan, qassikka a bolli de'iya boota meray de'iyogee ayssi a bolan uttidee? qassikka he boota meray de'iyogaassikka sunttay aybba geetettii?

Ikka ayba qonccissanaassi koyettidi hegaadan ubbabay merettidee? Qassikka ushshachcha baggaara de'iyaa maccaara maayido maayuwa woykko a maayido maayuwa bollan diyagee awa wogaa qonccissiya maayoy?

Ha sohuwan aappun qommo biitta bookkiyo buqurati de'iyoona? qassikka ha buquratu sunttay oona getetti? ha karetta meray de'yonne boottaw biya salo mala meray diyo buqura sunttay oona getetti?

ikka wollayttatto doonanaybaa gettettidi xeessettanawu dandayii? ha sohuwaankka aappun qommo meray de'iyoogeti de'iyoonaa. na"aappekka ushshacha baggaara de'iyaagaa meray ayba getttidi yoottettanawu danddayettii?

Aappun qommo buqurayi beettii? Appekka bootta muqaqenne maata mala merayi de"iyogee ayba geetettii? Ayssi qassi hagaa keena buqurayi ha sohuwa shiiqidee?

appun asati eqqidaageti beetosona gaanawu dandayetii? apekka qassi hadirsa bagaara eqidaara ba kushiyan oyqidoogee aybee? akka ayba qonccisanawu woykko aybaa qonccisayda day?

Koyro xekka kilinike awa ambba awa alanna woykko qassi awa moottan beettees gaanaw danddaayetii? qassikka i immiyo go'ay aybba gidi qopanaw danddayetii?

aapun attuma asati beetiyona? aappun macca asasti beettiyona? etappe gaxaara woykko hadirssa bagaara eqqidaga suntay oona geetettii? ikka hagaappe kase awa mootaa kaaletidee?

Aappun qanxxiya qara woykko aybakko qanxxiyo buquray ha sohuwan beettii? Ayyokka tuutiyassi meray ayba giidi odanawu danddayettii?

soohoy awa geettettidi xeegettanawu danddayetii? qassi xeelliyoode ha sohuwaan asi de'iyaaba malatiyee asi baaye woykko ayba heera awa heera awa mootta awa allana getetti xeegetti?

Naa''u mankkay eqqi uttido kaata qoomoy wolayttatto doona aybba getettidi xeeseti? qassi aaara usstiyoo ha baggaranne ya baggara yuuyyi burccukkuwara woykko uyyiyoogara diya uttida ushsha qommoy aybba getetti?

Saloy aybba mera maaayyi uttide ha saatiyaan woykko ha wodiyaan? qassikka aappun de'i? sharaykka aybba mera maayyi uttide? saloykk aybba mera maayi uttide?

ha sohuwan de'iya asati aapunee eta gidonkka macaagetinne attumaageti aapunee? atumaageeti sunttay oona geetettii?

ya bagaara deya naa'u macca naaati oyqqidooga sunttay ayba geetetii? etappekka sinta bagaara xoqan eqqidaagetuppe ushacha bagaarsa diya yelaga na'ay maayido shuraabiya suntay aybee?

Aybba baayzziyo sohuwa getettidi qofettanaw danddayetii? qassikka ikk aybba eqqota sunttan giigidaba getettidi wolayttato doonan birshshetanaw danddayeeti?

ha poo"oy wolaytta alaanan beetii? awa alaanan doomida xomppiya geetetti? qassi awude doomidi oosetana dandayees geetetti qofetii?

dozay awan mokkes gaanawu danddayettii? qassikka a sunttay ayba geetettidi ekkanawu dandayetii, i maayido meraaka ha'i ha saatiyan ayba mera giidi ekkanawu dandayetii?

Wolayttato doona aybba doozaa getetti xeesseatanaw danddayetti? ikkaa baa'i uttidoogassi huuphiyaa de'iyaagasi zo'oy aybba getettidi wolaytatto doonan xeesetanaw danddayeetti?

Ha sohuwan aappun qommo doozati de'iyoona etappekka issi issuwassi sunttay oona getettana dandday? ha mela diyaasan qassi hara dooza tokikko oyqqanaw danddayiyye danddayene?

i ayba gettettidi xeesetanawu danddayetti wollayttatto doonan aybaa geettetti xeseettii? qassi i uttido uttettaa ayba qottaa gettettanawu danddayettii?

sohoy awa getettidi odettanaw danddayeti? ha sohuwannka aappun uttiyo oydeti de'iyoona? etankka uttida aappun uttida asay bettees giidi ekkanaw danddayeti?

Heezzantta kifiliyaa amaaratto doonaa birshshiyo qaalappe bolla baggaara huuphiyan yohuwan xaafettidaage aymala ayba ayba meran xaafetide? Qassikka i xaafettidoge wolayttatuwawu birshshiyode woyggi?

zanaqaa sohuwani aapun asay kare bagaara utiidi miidi de'ii? qassi issi yelagay maayido maayuwa meray aymalee?

Sinttara kaaletiyaa mantta oona getettidi xegeetiyoona? kushiyaa xoqqu oottidooge ushachcha haddirssa kushiyaaka xoqqu ootidoogee aybba qoccissanasse? eti oyqqide qa haassaydde diyoode aybbe?

doozzay awan murutetti? qassikka ayoo iraa koshshiiye iray baynnan awa kanchchiyan murtaa immanawu danddayii? a sunttaykka ayba geetetidi xeesetii wolayttato doonan?

cora asay shiiqidosan yaa'an yaa'issiyage xaaceeye? xaace gedene? qassi xaacee ayssi shiiqide? bulacha keetteye bulacha keetta gidene?

awa biittaa naqashshaa aattiyaagaa gettettidi qoffettii? i qassi de'iyoo bootay woykko de'iyoo sohoy awa sohuwaa geettetti? i maayido meraykka ayba meree?

Hagan beettiyaageeti aappun macca naatee? eta giddonkka gidduwan eqqidaari huuphiyaa datta qommoy awa biittagee woyko awa deriyaa wogaa qonccissiyaagee?

Ha"i A sunttay aybaa geetettidi xeegettii? Ikka aybaassi go'ettiyo buqura geetettidi qofettanawu danddayettii? Ha''i ha wodiyan I maayido meraa qommoykka ayba mera geetettii?

Godattiya woykko Mantta Tsahiya uttada haasayaydda diyo adarashay woykko shiiquwaa yaa'aa bootay awa geetettii? Awa ambban ha wodiya ha saatiyan awa ambban dees giidi qoppanawu danddayettii?

Sohoykka ambban/moottan awa moottan giddon beettii? Akka qassi ayba meraa maayidee? A bollankka aappun doozatu qommoy de'ees gi ekkanawu danddayettii?

Aybba yaa'a getettidi xeegetanaw danddayeti? Yaa'aykka poletiddo wodekka awude? doomettido wode awude? getettidi qonccissanaw danddayeeti?

Ushshachcha baggaara beettiyaa asay uttiyo lasttiqiyappe merettida oyddiyaa qooday aappune? Qassikka haddirssa baggaara de'iyaa asay uttito lasttiqiyappe oosetida oyddiya qooday aappune? Ayyokka meray aybbe?

Ha sohuwan aappun asay beettiddi de"ii? Qassi ha sohuwankka qassi aappun doozatu qommoy tokketti uttidde? Qassi ha sohuwan beettiya asay ay oottidi de"ii?

Ha baggaara woykko ushachcha bagga gaxaara de'iya yelagay maayido maayuwa sunttay ayba geetettii?I wottido caammaa meraykka ay malatii? qassikka ha sohuwan aappun macca naati beettiyonaa?

Eti issoy issuwa bolli kushiya wottidoogaa Wolayttattuwan waani uttidosona geetettidi xeegettii? qassikka ay oottiddi de'iyonaa? ha saatiyan woykko ha wodiyan ay oottiddi doosona gaanawu danddayettii?

Gimbbiya bollan eqqida asi aseeyyee misilee? Qassikka ha gimbbee awan beettii? Awa ambban beettii? Awa allaanan beettii? Awa moottan qassi beettii? Awude oosettidee?

Hassaysayda de'iyaara ba kushiyaan oyqqido buqura sunttay aybba getettidi xeegetanaw danddayeeti? Qassikka haddirssa baggaara de'iyara de'iyaarissi oosoy aybba getettidi Wolayttatto doonan qonccisseti?

mantta oona geetettidi xeesettii? qassikka i mayido maayuwaa bolla baggaara diya kootiya woyikko maayuwa meray ayiba meree? a merayikka wolayittattuwan qonccissiyode ayiba mera asa geetettii?

Awa dalgga manttiya ayssiya asata getettidi qoppanawu danddayettii? Etappekka ushachcha bagga gaxaara kushiya qoommiddi uttidaagee mantta oona geetettidi xeesettii? Ha''i ha saatiyankka awa moottaa ayssiiddi dii?

Zarphphee awa moottan, awa allaanan, awa shuchchan beetti? Ha zarphphiya bollikka qassi de"iyaageetu qooday woyisee attumay woysee maccay woyisee?

Ha nu be'iyo ooso keettay ayba ooso keetta geetettii? Qassikka kawo ooso keetteeyye kawoba gidenna ooso keettee woykko xaafo keetta geetettii? Qassikka ayba xaafo keetta geetetti xeesettanawu danddayii?

So mehe gidenna dembbaa mehee maayido meray ayba meree?A qaciyassikka adussatettay qoppiyakko woysu mitire gidanawu danddayii?

ha shuchchappe keettappe keexxetida wogga keettay awa allaanan, awa shuchchan awa ambban de'i? ayyokka addussatettay woysse?

Kushe miishshan oosettiya ha miishshayi kushe miishshayi awan oosettidi giigii? I oosettiyobaykka aybaappe merettes gaanawu danddayettii? Qassi aapunayi ha sohuwan beettiiddi de"ii?

Kuwassiya phonqqidi de'iyaa woykko phonqanawu giigisiddi de'yaa yelagga na'ay maayiddo maayuwaa qommoy ayba geetteti? appe sintta baggara de'iyaa asattikka aapune?

Doozayi ay maaddii awukka qassi merayi ay mala merayi de'ii? Ikka darotoo awa moottan awa allaanan mokkes geetettidi qoppanawu danddatettii?

Sintta bagaara uttida naa"u buqurati wolayttatto doonan ayba geetettiyoonaa? eta bolankka de'iya eta giddonkka de'iya beettiiddi de'iya bootta meray de'iyoobay ayba geetettii? akka asay aybawu go'etii?

Awa moottan beettes getettidi qoppanawu danddayetii? Ha sohuwankka qassi asa woykko asa malatiyaabi attuma gidin macca gidin de'iyye baawa woykko dere kanchche beetti?

Ha cenggurssa aattiya buqura sunttay ayba getettii? I qassi ayba meraa maayidee?

Murutay ayibawu maaddes giidi qoppanawu danddayettii? Ayyoo sunttayikka ayiba geetettii? Qassi ayibawu asay a go'ettii? Qassikka de'iyageeti muleera qooday aappuna giidi ekkanawu danddayettii?

Aappun asati de'oosona giidi qopanaw danddayeti? Etappekka naa"appe gidduwan de'iyaage attumeye? Maccee? ayyokka sunttay oona getettidi odanawu danddayeti I maayyido maayoy awu biittaa woga qonccissiyaage?

Ha heezzu goomaara de'iyaa woykko heezzu tohuwan bullulliyaageeti awa ambban eqqidoosona gaanaw danddayetii ha wodiyaan? Qassikka eti aappunne muleera ha sohuwan de'oosona gaanaw danddayiyoogeeti? Aappunay ha sohuwaan beettiyoona?

Kaamiya ogee naa"u baggaara de'iiyye issi baggaara de'ii? Qassikka efiiddi I kessiyo ambbay/moottay awa moottaa geetettidi xeegettanawu danddayettii?

Haddirssa baggaara issi yittire boynaynne ushachcha baggaara wolaytta boynayi de'es.

kaquwan diyaagaassi sunttai aibaa geetettii i qassi aibaa kke oottanaassi woikko aibaasi asai a go'ettii? i kaqetti uttido mittaa sunttay aybaa geetettii?

Oyddu meran dumma dumma meran merettida woykko giigida maayoti de'iikkonne etappe haddirssa bagga gaxaara maayetti uttida maayuwaa meray ayba getettii?

wolayttattuwan ayba geetettidi xeesettii? issi issi wotoy woykko baizzikko issi issisan uttidaagee biran woysa giidi qoppanawu danddayettii qassi darotoo awan oosettii ayfetti aybee?

aappun qommo kattai beettees gaana danddayettii? qassikka ha kattai uttido garssa baggaara de7iya zo caccara mirai de7iyoogaassi sunttai aibee ikka awan beettii?

win geetettiya haattaa bessiya woyqqo haattaa qonccissiyaaagaappe ushachcha baggaara eqqidaagee attumaaseeyye maccaasee qassi aymala mera maayuwaa maayidi eqqide

asati ay oottiiddi doozona geetettidi qoppanau danddayettii qassikka eti deyiyo sohoi awa geetettii oikko awa shuchchaa oiqqo awa allana'aa geetettidi otettanau danddayettii esappekka sintta baggaara diyaagee maayido maayoi aiba mere?

a suntteekka wolaittattuwaa doonan aybaa geetettidi xeegettii? darotoo qassi asai a go'ettiyoi aifaassi aibaasi geetettidi qofettii darotoo a medhdhiyay woykko giigissiyaekka oonee?

kappan aliaa ittaa qanttiyo gaassi ayyo aymala maray de'ii? qassi bollan kaqetti outtidaageeti koodan aappunaa gidiyoonaaaa ha"i ha wodiyan qassi issuwaa issoi baizziyaakko oisu biraa ekkanee?

haasayiyageeti manttaa oona geetettidi xeessettiyoona? eti maayido maayoikka awa biittaa wogaa awa allaana wogaa qoncciss? awa moottaa wogaa qoncciss? eta sunttaikka oona geetetti ?ha77i awan oottiiddi de7iyoona?

kattaa sunttay ayba geetettii? qassikka awa biittaa wogaa qumaa geetettidi xeesettanau danddayettii a bollan eqqida qumaa miyo buquraa sunttaykka ayba geetettidi xeesettii?

doonan cengursaa aatiya buquraa oyqqada cengursaa aatiya miishsha goochchayda diya na'iyaa meezzaana woysaa yaana danddayay?

ha dozay darkko giddon mokkiya mitaappe issuwa gidishi a sunttaykka aybee?

pooxettidaagee aybaa qonjjissees gaanawu danddayettii qaassikka i pooxettidoogeekka aybaa pe qassi aapponi pootetti uttida bati de'iyoona ?

ha sohuwan goyniidi de'iya asai goynniyo ammanuwaa sunttay aybaa geetettii qassikka ha sintta baggaara de'ii goinniiddi de'ikko gulbbati goynniiddi de'iyaagee huuphiyan wottido qophiyaa sunttay qophiyaassi meray aybee

dooza sunttai aiwa geetettidi xeesettii ikka qassi darotoo mokkiyoy awa biittaanee ayyookka meray aiwa meray dees geetettidi qoppanau danddayettii?

Awa biittan murutettiyaa ushshaa geetettidi eretti? A sunttaykka ayba geetettidi xeesetti? Aybippe murutetti? Aybippe oosetti? Wolayttattuwaan a sunttaykka ayba geetetti?

eqqidaageetuppe ushachcha baggaara de7iya woikko walaitta wogaa qonccissiya dungguzaa maayida gee manttaa oona geetettii ikka qassi hagaappe kase wodiyan awo moota aissidee addirssa baggaara de7iyaagaa suntteekka oonee

ha so'uwan dorssa kanchchee de'eeyye deeshshaara walan de'ii qassi beettiya deeshshaa qoodaikka woisee na'anttuwankka qassi beettiya dorssaa qooday woysaa gabeetidi gammatana danddayettii?

wolaitta biittan hagee wolaitta liiqa timertte keettaa waikolu xetta keettaa giyoogee awa ambban beetii wolaitta mootta giddon awa ambban awa shuchcha beetii?

buqurai aappon qommo buqurai beet?i qassikka issuwaa issuwaassi maadoi aibee au qoodai muleera aappunee?

awa ambbaaninne awa moottan woyqqo awa shuchchan beettes. giidi xeelettanawu danddayettii ha keettaappe kare baggaara qassi ogee de'iiyye ogee baawe aybai beettees. giidi qoppanawu danddayettii?

macca asati oyikkidi biittaa kaashiiddi de'iyo buquraa sunttay ayiba geetetti? qassi ayibaassi go'i? macca asatuppe issi maccaaseeppe sintta baggaara hara maccaasay de'iiyye baawe?

asai ogiyan ai oottii di dees gaanawu danddayettii qassikka eti bantta kushiyan oiqqidoogee aybaa oottiyoogee a sunttaywoleettatu doonan aybaageetiti xeegettii pittiyaa oottii diyaageetikka bantta polla baggaara maayido maayuwaa meray aybee

aappun maccaasati ha sohuwan beettiyona? etikka duriiddi de7iyo durssai awa biittaa wogaa qonccissiyaagee? eti maayidu maayoikka qassi awa biittaa oonatettaa woikko wogaa qonccissiyaagaa geetettii?

aappun keettati woykko aappun shuchchan keexettida keettati beettiyoonaaa etikka bolla baggaara etan kamettida qorqqorwaa meray ay malee qassi qorqqoro kanchchiyan keexettida keettaa koodai woyse

paappayay teeridanne garssa baggaara teeridanne bolla baggaara qayye biron ka7iidi de7iya cora paappayata.

Aappun yelaganne attuma asay beetii? qassikka giduwan uttidii guyye xeelliya yelaga na7ay maayido maayoy aybba mera aappun asayi qa so7uwan beettii?

aappun maccaasati beettoosona geedi qoppanawu danddayetti etappekka qassi ushachcha baggaara nucattaydda de'iya godattiya maayido maayuwaa qommoy aybee ayyo mera ikka aybee

asai uttanawu maadettiyo woykko go'ettiyo buquray aybippe oosettii a sunttaykka qassi aybippe meretii a sunttaykka wolayttato doonan aybaa geeteti xeegettii i bollaara maayidoogeekka aybippe oosettii

aappun qommo asati beettiyoona qassikka 'eti maai uttido maayuwaa sunttai aiba' geetettii ? maayoikka ai mala mirai de7iyo maayuwaa geetettidi ?wolettato doonan xeegettii?

aappun qommo maayoti beettoosona. giidi odanau danddayetti etappekka qassi sure mala malatiyaagee attuma asaageeyye woiqqo maccaasaagee eta achchankka ushachcha baggaara eqqidaagee attumee macci?

aappun sinee gufanni uttidaagaa beesiiddi de7i? hegeetuppekka qassi zo'o mera pula oiqqida sinee woikko zo'o mera puula oiqqidaageetuppe gufanni uttidaageetuppe zo'o mera oiqqidaagee aapunee?

eta sunttay aymo geetettidi xeesettii qassikka 'eti doozeeyye medoosate geetettiyoona worayttattu doonan etappekka zo'o meray de'iyoogeeti aappune ?

aappun oyddu gediyaara oiddu gediyan bululiyaa kaamee beettii awukka qassi de'iya kaamiyaassikka ayba qommo kaamiyaa geetettii xeygettii aappun ay qassi a so'uwan beettii?

ha qumaa qommoy woykko kattin ka'iya kattaa qommoy woykko ha doozai wolaytta biittan awan mokkees gaanawu danddayettii ayyookka sunttay ayba geetettidi xeesettii

uteelee awa moottan awa ambban awa laanan beettii i qassi asaassi shiishshiyo qumaa qomoy aaappon qumaa qomuwaa asaassi shiishshi woykko asay goyettanaadan oottii

daro wode awa deri asay hagaa xaqqamettanawu danddayi ayyookka sunttai walaittatto xoonan ayba geetettidi xeezettana danddayii a medhdhiya ekka qassi oona geetettii?

buquraa ufuuppaa woykko puulawu maaddiya buquraa giyoogee audessi audessi maaddii qassikka ha buqurai aiaappun meray de'iyoogaa gaanau danddayettii?

sintta baggaara eqqida naa'u macca asati maayido oikqo huupheera eti qumaayido qumaashshaa sunttai aifa geetettii ikka ayba meraa maayidaagaa gaanawu danddayettii?

doozay awan daroto mokkana danddayi i mokkiyo sooykka awaanee qassikka i aybawu go''ii aybaassi go'ii a xaqqamettiyai aseeyye mehe

sintta baggaara madarikiyaa kaalettiiddi de'iyaagee sunttay oona geetettii qassikka ha shachcha baggaara uttira a geeti aappun adtumaa asa geetettiy oona eta qiddon maccaasai de'iiyye baawee?

aappun qommo buquray beettii a bayzuwau shiiqida buquraappekka bolla baggaara bica meran bica jarkkiyan jarkkaaniyaa meran diyaagee ayba geetettii? hara hara qommotikka aara diyaageeti aybee?

Maattaa maaxxiyaa ha bootta maataa maaxxiyaa miizatu qooday woykko macca miizzatu qooday ha baggaara woykko oshachcha baggaara eqqidaageetu qoodai woyse aappunee? Haddirssa baggaarakka eqqidaageetu qooday aappunee?

aappun asay ha sahuwan eqqii giitettidi qoppanawu danddayettii eqqida asay ga qassi aibaa oottiiddi de'ii etappe bolla baggaara qashettida sharaiassikka meray aybee?

buguray merettidoogee woykko bugurai oosettidoogee mittaappeeyye hara woykqo hara doozatuppe woikqo birataappe giidi ekkanau danddayettiiyye mittaappe oosettigaanau danddayetti?

odiidti woiqo haasayiddi diya asi awa biittaa asee iqassi odiiddi de'iyoobaykka ammanuwaa beeyye alamiyaa bee wolayttattuwan woigatti qonccettanau danddayeti?

aappun qomma mera oiqqidi de7iya caammati ha so7uwan woiqqo yedhdhi emettiyoogeeti beettiyoona? eta baizziiddi woikko shammiiddi de7iya asi attuma aseeyye macca ase?

doozaa sunttay aiba giidi ekkanau danddayettii ikka qassi darotoo awa allaanan mokkii ikka immiyo go'ay qassi aiba getettidi odanau danddayettees giyoogee?

aappun hiilla miishshai beetti etassikka qoodai aappunee ayba meraa maaidi uttidona? qassikka awa biittan merettoosona. giidi qoppanawu danddayettii?

hemettiiddi beettiya woykko meretti uttida beetti hemettiiddi de'iya medoosay woykko somehee ayyo sunttai aiba geetettii qassikka a bollan uttidaagee ba kushiyan oiqqidoogee aiba geetettii?

sohoy awa biittan beettiya bootaa geetettidi qoppanau danddayettii? awa allaanan awa moottan awa shuchchaa giidi hulettattuwan konccissanawu danddayettii beettiya sohuwankka qassi asi de'iiyye asi baawe?

murutay awan oosettees gaanau danddayettii ikka qassi immiyo go'ai ayba geetettii wolittatto doonana qassikka beettiya giyaassi qooday aappuna giidi odanawu danddayettii?

maayuwaa sikkiyo keettai awa heeran awa ambban beettii ha saatiyaa bollan qassikka machchaa sagaa kanchchiya sikkiiyye attumaa saakakka sikkees giidi qoppana danddayettii?

ha ciishshay woykko ogee doonan mokkiya mitta mala ciishshay ayba geetettii xeesettii akka asai aibaassi aibaassi maadettii woykko aybaassi goyettii aybawu xale geetettidi qofettana danddayii?

hailee hoteliyaanne zannaqaa yaagyaagaa'yaagiyaagee xaafettido xaafettido xuuphiyaa meray aybee ikka qassi ayba mera bollan xaafettide appe duge baggaarddiyaageekka ayba meraa tiyettide?

sohuwankka aybay oosettiiddi de'ii qassi appungomo asayidii eqqida attumu asatuppe kare baggaara macca asati beettiyoo naayye attumasa kanchchee ha sohuwan beettii

eqqiday aseeyye asi medhdhidobaappe merettidabee woykko maayuwaa bessanawu essidoogee qassikka maayuwaassi de'iya merai ayba meraa geetettidi odettanawu danddayettii qa aappun qomo meraappe oosettide

allaxxiyo soy awa moottan awa allaanan awa ambban beettii allaxxiyo sohotunkka qassi asi beettiiyye asi baawee

kaassanchchati awa citawu kaa7iyaageeta geetetti? eti maayido qassi eta dummayiya maayoikka awa citaa dummayiya maayuwaa geetettidi ekkettanawu danddayetti?

godattiya sinttaara eqqada ai oottaidda de7ai akka qassi ai mala maayuwaa maayadee woikko qumaayadee? a ba kushiyan oiqqa uttidobaikka aiba geetettidi xeegettii?

aappun meray de'iyo maayuwaa maayida asay ha sohuwan beettii etappekka sintta baggaara yiiraa oiqqidaara oyqqido yiira na yiirai maayido maayuwaa ay mare meray de'ii

awa moottaa aysuwaa bessiya qonccissiyaagee qassi i aiba mera tiyeti oottidaagee aappe ushachchanne haddirssa baggaara de'iyaageekka awa moottaa gidiyoogaa erisi?

darotoo qumay awa biittan woykko awa wogaabaa qonccis asay qassi awa dere asay darotoo go'ettiiddi beettiyaagee aappekka qassi ha tirssa baggaara zo'o meray diyon gukkiyaabay ay ba geetetti xeeqetii

aappun maccha woikko yelaga machchanaati beettiyoona eti maayido maayiwaassikka merai aibee eti huuphiyan gachchido ekka qassi aiba geetettidi teegettanau danddayii?

aappu attuma asai eqqide etikka qassi ha saatiyan ai oottiiddi doosona gaanau danddayettii eti doonan wottidi kushiyankka oiqqi uuttidoogee wolayttata doonan ai ba geetetti?

godattiya ayba mera maayuwaa maayadee? a maayido maayokka awa wogaa awa allanaa woykko awa biitta wogaa qonccissiyaagaa geetettidi ekkanawu danddayettii?

awa yumbburshshiyaa geetettidi xeegettanawu danddayettii wolayttatto doonaakko zaari wode awa yumbburshshiyaa giyaagee bolla baggaara xaafetti ottide qassikka awa alaanan awa ambban ha''i ha wodiyan beettii

sohoy awa geetettidi odettanau danddayii awa allaanan awa ambban beettees geetettidi qofettanau danddayettii aappekka sintta baggaara ogee de'iiyye baawee? dirssaappekka sintta baggaara ogee beettiiyye beettenne?

ha sohuwan aappun qommo harati de7iyoonaaa? qassikka ha bagga gaxaara eqqida hariyee zokkuwan ba7idoogee aiba geetettii? he hariyaasi meraikka aiba mera maai uttidee?

Yooyo gifaata giyaagaappe ushachcha baggaara beettiya ammano sohuwaa sunttay ayba ammanuwaa geetettii? qassikka aappe addirssa baggaara de'iya heezzu tohuwaa himettiyane baajaajee merai ay male?

Naa'u qeri naati sintta baggaara eqqidaageeti maayido maayoi awa biittaa wogaa qonccissii qassikka awan oosettii awa baizziyo so'uwan qassi baizzettana danddayii?

yilaga macca naatikka aappun qommo merai de7iyo maayuwaa maayidonaa? etikka qassi ha sahuwaa aibissi shiiqidosona geetettidi qofettanawu danddayettees giyoogee?

haasayiiddi woykko cengurssaa aattiya buquran haasayidi diyaagee manttaa oona geetettidi xeegettii ikka qooriyan xaaxido xaattay awa biittaa wogaa woykko awa deriyaa wogaa qonccissiyaagaa giidi qoppanawu danddayettii?

asi oottiiddi de'iyo oosoy ayba geetettinne ekkettanawu danddayettii qassikka i ba kushiyan oyqqidi bessiiddi de'iyoobay aybee ayyookka meray ayba mera asa' geetettidi odanawu danddayettii

hisaabiya luxettaa giya xuufee xaafettido meray ayibiinee? ayba meran xaafettide? qassi i xaafettido boottaa woraqatayikka woysa meray de'i?

kaamiya ogeera kaamiya ogeera yiiddi de'iya wogga oyddu tahuwan bululiyaa kaamiyaa sunttay ayba geetettidi ekettanau danddayettii qassikka i maayido meray ayba meraa maayi uttis gaanawu danddayettii

aappun adtuma asaynne aappun macca asay beettii eta giddonkka qassi haddirssa baggaara gaxan de'iyaagee maayido maayoy awa biittaa asaa wogaa qonccissiyaagaa gaanawu danddayettii

fuuppai aappun qommo ufuuppati beettiyoona qassikka etau aappun qommo merai de7ii eti a bolli zemppidoogaassikka merai aiba geetettanau danddayii qassi aibau aibau maatettii woikko goyiyoona?

zo'o caccara milatiyaa yettaassinne cenggurssaassi maaddiya buqurai awan beettii? aappekka kuye baggaara issi uttida macca asiya maayido maayuwaa meray ay malee?

qaalaa gelssidi de'iya woykko addirssa baggaara karetta kaabbaa maayidi ottidaageeti oona geetettiyoonaa manttaa oona geetetti xeegettiyoona qassi eta oosoy ay baggidi qoppanawu danddayettii?

kuwaasiyaa kaa'iddi woykqo baqqiiddi woikko kaa'iiddi de'iya asatu qooxai wois etappekka garssan de'iya geeti maayido maayuwaa meray ay malee?

Poo'uwaa loyttidi immiiddi de'iya poo'oy woykko puulaa maayidi keexetti shuchchaappe keexetti uttida keettai beettiyaagee awn awa ambban keetettidaagaa gaanau danddayetti?

heekka asi medhdhido mereteeyye xoossi medhdhido meretan geetettanaassi danddayettii qassikka a sunttay ayba geetettidi oolayttatu doonan xeegettanau danddayettii iddiyyo sooykka awa gaanawu danddayettii

ushachcha baggaara de'iya maayuwaa meray wolaittattuwan aiba geetettii qassikka haddirssa baggaara de'iya naa'u maayuwaa merati olaitta doonan aiba mera geetettii?

sintta baggaara uttida yelaga na7eeppe guyye baggaara hara asi de7iiyye baawe? qassikka ha sintta baggaara uttida yelaga na7iya kushiyan doonaa aissi tuuqadee?

amaara qaalan pude baggaara xaafetti uttida huuphe yohoi ai mala meran xaafettide? qassikka i ay mala mera bollan xaafettide? Ikka qassi poleetettuwaakko birshshiyode ayyo birshshettay woygiyaagaa gidanau danddayi?

haddirssa baggaara de7iya oidiyaa sunttai woikko uttiyoogaa sunttai wolaetattu doonan aiba geetettidi xeesettanau danddayii aappekka qassi kaalli de7iya buqurai sunttai wolaitattu doonan aiba geetettidi xeesettii

aappun qommo merati de'iyoo na'aa hagaa medhdhidaagee qassi oona geedettanawu danddayettii ha meratikka qassi aibaa qonccissiyoo na'aa aibaa wogaa woykko aibaa meretabaa qonccissiyoonahaa?

heezzuusan qashetti uttida magalashuwaa meray ayba geetettii i qachchi a qachchida woduruwaykka ayba meraa mayidaagee a qachchida aappe guyye baggaara de'iya meraykka aybee?

dirssaappe so baggaara aappun keettai beetti? qassikka dirssaappe so baggaara diya keettai asa eqoteeyye kawo eqotee? aiba keettaa geetettidi xeezettanau danddayetti wolaettatu doona?

hiwot barina ristturant giyo zannaqa botay awa ambban awa moottan qassi awa shuchchan woykko awa allaanan beettii ikka aybaa aybaa deriyassi shiishshi

ha sohuwan aappu mera qommoi de'ii qassikka ha punettidi punnin aakkida buquraa sunttay woykko punettidaagaa sunttay ayba geetettii? ha sohoykka qassi awa geetettanau danddayettii?

ha asaassi puulaa immanawu merettida meretai woikko asi medhdhidobaa asa pulayiyaagaassi sunttai walaittato doonan aiba geetettidi oodetti? ikka qassi awan awan uttanawu koshshii?

Biratay de'iya ubba birataikka poo7uwaa asaassi aattiyaagaa gidishin awuppe merettidi awan beettiidi de'ii? Qassi issoy issoy woysaa woysaa gelissiyo sohoy de'ii? A meraykka aybe?

Wolayttato doonan ayba geetettidi odettanau danddayettii? a sunttay holaittatuwan ayba geetettii? qassikka i morotettiyo biittay awee? akka muasay aybaassi aybaassi go'ettees giidi qoppanau danddayettii?

Ushachcha baggaara de'iyagaappe ha baggaa gaxan diyaagee aybaa xeelliiddi de'ii? Qassikka haagan diya asaappe sintta baggaara keexetti uttida keettay dooya de'iyaa penggiyara de'iyaagee ayba meran tiyettide?

giigida buqurai aybaappe giigees geenawu gaanawu danddayettii qassikka buquratu gdon ha buquratu giddonkka aappun meraara de'iya puqurati de'iyoonaa etaukka qoodai aappuna giidi ekkanau danddayettii

issi wogga keettay qorqqoruwaa dirssan direttidaagee diyaagaa sinttan agunttaa ciishshaynne ogee sintta baggaara de'ees

ha so'uwan aappu miraa oiqqida mirati woikko ciishsha malatiya mirati beettiyoona qassikka ha ciishshati uttido sohoy metiriyan woykkone gammatuwan woykko metiriyan lakkayiyo wode woysa gidii?

ba naa''u kushiyaa huuphiyan wottidi kayuwaa qonccissiiddi de'iyaagaappe haddirssa baggaara de'iyaagaa sunttay oona geetettii haddirssa baggaara de'iyaageekka qassi i maayido maayuwaa meray ayba geetettii

awa efiyaa ogiyaa geetettidi eranawu danddayettii? awa efiyaa ogiyaa geetettii? bollan xaafettidi uttidaageekka woigiyaa xuufee de7iyoogee wolaittatto doonan?

cenggurssa duuqqidi de'iyo murutay woykko buquray ayba geetettii wolayttattuwaa qassikka de'iyo ha''i haasayissiidi de'iyo dirssa giddoy ayba eqota geetettii

oottiidi de'iyo oosuwaa sunttay ayba geetettii qassi i oottii tiyo oosoykka ayba mera maaydaagaa geetettana danddayii qassikka i zaau sunttay aagee oona geetettii ?

pulaa immiya pulau go77ettiyo amppuuleta geetettiyaageeti aappunati beettiyoona? qassikka issoi issoi aappun asaa aappun bootaa aappun aahotettaa qoodaidiyo bootaa qonccii poissana danddayona?

aappun ushshaa qomoi dooretti uttiis giidi qoppanau danddayettii? qassikka ha ushshatuppekka ushachcha baggaara dooretti uttida ushshai wolaittattuwan ai ba ushshaa giidi xeeganau danddayettii?

so'uwan de'iya asay ayssi ha sohuwaa shiikkees geetettidi qoppanawu danddayettii etappekka ushachcha baggaara aappu attuma asati eqqidona etappekka ushachcha bagga gaxaara de'iyaagee maayido maayoi awa deriyaa wogaa bessiyaagee

Diyageetu giddon machchaageeti aappunee attumaageetikka qassi aappunee etikka awa woossiyo keettaa yettanchchata geetettidi qofettana danddayiyoona

i de'iyo heeray awaana geetettii qassikka aybaa kaamiyaassi shaakkiyaagaa gaanawu danddayettii ha'i i beettiyo hagee beettiyo sohoy awaa geetettii

aappun maccaasati beettiyoona qassi uttida maccaasatikka ay oottiiddi de'iyoona eta giddonkka attumaasay de'iiyye maccaasa kanchchee de'i

soodo ambbaa kaaletuwaa gadaawati manttaa dotoriyaa pirenne mantta godattiyo itoophphiyaanne manttaa hara kaaletuwaa gadaawaykka erssadoinne etaara de'iya hara kaaletuaa

ha asi ha saatiyan woikko ha wodiyan ai oottiiddi dees giidi qoppana danddayettii qassikka ha77i maayido woikko qooriyan xaaxido xaatta maayuwaa sunttai aiba geetettii? qassikka ha xaaxido maayuwaassi merai aiba mere?

ay ba eqota giidi qoppanawu danddayetti ikka qassi shujjaappe oosettideeyye mittaappe oosettide ikka awan beetti? awa biittan woikko awa allaanan beettees gaanau danddayetti?

zannaqaa boottan asay zannaqiidi de'iyoonne shemppiini de'iyo sohoy awa ambban awaalaanan woikko awa shuchchan agaanau danddayetti poo'iya poo'oykka qassi ha sunttay aybee?

naa''u gelettiyaanne ekettiya asati issi attumaagaara issi maccaariira ciishshaa bullachcha maayuyaa maayidi ciishsha maccaara oyqqin issippe eqqidosona

hiixan asay ayssi ottide ushachcha baggaara uttidaarakka qassi ayssi ayba lamaayuwaa maayadee iippe haddirssa baggaara de'iyaarakka ayssi zin"anawu malay

goyie goyiidi makiinai de7iyoogee awa ogee ogiyaassikka ai kena aahotettai sinttappe dgiitettidi qofettii? qassi ogiyaa ootissiyaagee mankkawoyye kawuba gidenna eqotai?

haasayiiddi de'iyo ayi sinttan cenggurssa aattiya puquraa sunttay oleyttato doonan aybaa geetetti qassikka i maayido maayoi woykko i bollaara qumaayido maayuwaassi de'iya qonchcettai aybee aybaa qoncciis.

godattiya dooza tu garssan aiba oottai a qassi eqqido eqoikka iigee aibaa oottaidda dais giyoogaa woykko ay pulaydda diyoogaa qonccissanawu koyade?

awa ambban awa woikko allaanaa xaace xaafo keetta giyoogaa odiiddi de'i appekka ushachcha baggaara kaquwan de'iya biitta atettaa qonccissiyaagee a waagee?

xiiddaa woyqqo xiidda giyo doozaappe so baggaara beettiya keettai kauba gidiya eqoteeyye kauba gidenna eqotee hikka qassi ayba eqota geetettii?

bootta woraqata bolli woygiya xuufee xaafettidi aiba eqota maatafiyan attamettidi uttiti ikka qassi ayba meran a bolli xaafetti gaanawu danddayettii

awa alaanaanne awa moottan beettiya keetta geetettidi qofettanau danddayettii? keettaappe sintta baggaarakka qassi beettiidi de'iya asi attumeeyye macce geetettidi qoppanawu danddayettii?

naa77u maccaageeti haasayidi diyaagee beettishin haddirssa baggaara de7iyaara ba kushiyan oyqqido buquraa sunttay aybba getettii? qassikka ushachcha baggaarakka ba haddirssa kushiyaninne ushachcha kushiyan oyqqido buquraa sunttay aybbee?

Medoosiyaa haa xeellaYdda de'ikkonne a maayido meray ayba mera geetettii? e sunttaykka qassi ayba geetettid xeesanawu danddayetti? Darotoo a de'iyo sohoykka awe?

bolla baggaara eqotaa malaatiyaagee merettido meretaa woykko a merai aappun qommo meray a bollan xaafetti uttide aappun qommo merai a bollan oosettide qassikka a dille ciishsha malatiyaagee aibaa qonccissanau koyide?

issi shuchchan keexettida issi maskkooteenne issi wogga penggee de7iyo keettay woykko yuushoy shuchchan direttido keettay de7ees aappe sintta baggaara ogee de7ees

amaara qaalan woykko amaara doonan xaafettidaagee wolayttatto doonaakko birshshiyo wode woygiyoogaa gaanawu danddayi qassi eqotaa suntteekka wolayttatto doonan ayfaa geetettidi qonccetti

hokkidi doozaa kushiyan oiqqiddi woikko malaatiddi de7iyaagee maayido maayuwaa merai aibee? a sunttaikka qassi oona geetetti xeesettanau danddayii? aappe haddirssa baggaara diyaagaa sunttaikka qassi oonee?

maccaaseeppe sintta baggaara eqqida medoose sunttay woykko so mehee sunttay ayba geetettidi xeegettii qassikka maccaaseeppe guyye baggaara woykko maccaaseeppe miyye ushachcha baggaara eqqida qeri na'ay macceeyye attume

aappu macca asati eggidaageeti beettiyoona etikka maayido maayiyoi awa biitta wogaa qoncciis etappekka aappurati miicciiddi de'iyoona

cenggurssaa aattiyo buquraa oiqqada haasayissaidda de7iyaara godattiyo oona geetettada xeegettai? a ha77i ootteedda diyo oosoikka aibaa geetettidi xeesettii holeettatto doona?

ha buquraa woykko asi medhido ha buquraa o laixxato doonan aibaggeedi xeeganau danddayiyo yelagai qassi hagan aapudo gallassaappe aapudo allaxes giidi qopetti?

godattiya sunttay oona geetettidi xeegetti akka hagaappe kase wode awa eqotaa woikko awa kaubaa gidiya eqotaa aissaidda takkasugaanau danddayetti?

ha zo'o mera zo'o meray de'iyo kattaa qomoy ayba kattaa qommuwaa geetettii? Aarakka a ay bochchidi baariyo woykko a tushidi baariyo usttawu maaddiya giigiyaabay ayba geetettii?

etikka manttaa oona geetettidi xeegettiyoona qassikka wolayttan audeppe aude gakkanaashin wolayttan ayssuwaa kaaletti donsonaa geetettidi qoppanawu danddayetti

Ayba oosoy oosettiddi de'ees geetettidi goppanawu danddayetti? Hegeetuppekka qassi eqqidaagee ba hashiyan olidi woykko yeggi uttido maayiwaa qommoy aybee aybee?

sunttaa aagaa ayba giidi xeeganawu danddayettii qassikka i aybaappe beetii aybawu qassi maaddes giidi wolaytta biitan asay xaqqamettanayu wykko maadettanawu danddayii

awa allaanan awa moottan beettii? awa ambban beettii? qassi kawo ba gidiya eqoteeyye? kawo ba gidenna eqotee? ikka aibaa eqotaa geetettidi xeesettii holeettato doona?

amurotettida muruta giddon aappun asati beettiyoona etappekka ushachcha baggaara de'iyaagee maayido maayuwaa merai aiba mere haddirssa baggaara de'iyaageekka maayido maayuwaa merai ayba meree?

Ha dirssaa direttido eqotay awa biittan beettii? Qassikka kawo eqoteeyye kawoba gidenna eqota giidi qoppanaassi oikko u hassaabiyaa baa qofaa oottanau danddayettii? Qassikka awan beettii?

asay towan yeliddi emettiyo caammaa sunttay wolaiddato doonan ayba geetettidi xeeqettii qassikka i merettiyo sooi woiqqo murutettiyo muruta man'ee awa geetettii?

eqqida xaacee maayido maayoi aibaa qonccissiyaagee qassikka i ushachcha kushiyaa waati wottide haddirssa kushiyaakka qassi waati wottite aappe guyye baggaara aappun xaaceti beettiyoona?

Kobiliyaa giyo shuchcha qummuwaappe oosettida ugiyaappe guyye baggaara de'iya dirssay awa ambbaaninne awa allaanan beettii? Qassikka aappe sintta baggaara de'iya caamma quchchiyo sohuwan beettiya attuma asa woykko asa qooday woyse?

aappunbati kaqetti uttirosona gaanawu danddayettii? qassikka etappe kaqetti uttidaageetuppe gidduwan de7iyaagaassi merai ai male? ikka a sunttaikka aiba geetettidi wolaittatto doonan xeegettanawu danddayettii?

huuphiyaa tiyettido merai ai mala mera huuphiyaa tiyettade? qassikka a maayido maayuwaasi merai aimalee? aimala meraaraddiyaa maayyuwaa maayade?

ha asay ba poolau xaqqamettiyo woykko qooriyan wottiyoogaa sunttay ayba geetettii qassikka ha qooriyan wottiyoogee ha saatiyan woikko ha wodiyan issi giraamee woysu biran bayzettii

oosettidi puulattidabay mittaappe oosettideeyye harabaappe oosettidi oyqqo merettide afulikka zemppi eqqidaagee maahido maayiwaa qommoi ayba geetetti?

Uttida oydiyaa bollan uttida asi attuma aseeyye maccaase? Appekka woykko he ezaawuppekka haddirssa baggaara woykko ushachcha baggaara aappun uttiyo oydeti beettiyoona?

doozay wolayttatu doonan ayba geetettidi xeegetti ikka qassi maaddiyoi aiba aybau maaddii ikka ha'i ha saatiyan awa biittanddiigaanawu danddayetti?

sintta baggaara eqqida cima aawantti maayido maayuwaassi bolla baggaara de7iya maabukkee aiba geetettidi xeegettii? qassi etappe kuyye baggaara de7iya maccaageetikka maayido maayiyo ai mala geetettii?

awa shaafaa geetettidi xeegettanau danddayettii qassikka i de'iyo moottay awa moottaa giddoonee awa shuchchaa giddoonee woykko awa allaana giddona giidi ekkanawu danddayettii ikka awan meliiyye layttaappe layttaakka goggidi de'ii

darkkon mokkiyaabay awa biittan woiqqo awa allaanan woykko awa shuchchan mokkidi yiidi akassi baizziiddinne shammiidi de'iya asa qoday ha sohuwan woyse?

ha sohuwan aappun qommo uttiyo oydeti de'iyoona qassikka baggatussi meray ay malee qassikka a keettaassikka aappun penggeti beettiyoona

hagee ha bollan dooretti uttidaagee aibaa geetettii qassikka aibissi go'ettanau danddayettii qassikka ha zohuwan aappu merai de'iyo buqurati de'iyoona?

ha ambbay itoopphiyaa giddon awa auraacan woikko awa allaanan woikko awa moottan beettana danddayii ha sohuwankka qassi asa xalaaleeyye heezu goomaawa buloliyaageedii?

aybaa geetettidi xeesettanau danddayetti? ikka micettido maayuwaa qommoi aybee ikka aybawu agalaggaliyaa maaya woykko aibau asay go'ettiyo maayuwaa qommo geetettidi xegeetti?

ushachcha baggaara karetta maayuwaa woykko karetta bolla baggaara karetta maayidi uttida agee xaaceeyye xaace gidenne aara de'iya xaachatu gootay qassi ootite?

michchiiddi de'iyo shuchchaa qummoi abippe oozettidee aiba shuchchaa qummo geetettidi wolaettatu doonan xeeqettii akka qassi oottiiddi de'iya asati aappuna qodan gakkiyoona wolayttattuwan qonccissiyoode

ikka aybaa qonccissanawu koyidi a sohuwan beettide qassikka ayyo meray ayphee ayba ushshaa qommwo geetettidi wolaytattu doonan xeesettii a sunttaykka ayba geetettii

wolayttatto doonan sunttaa ayba giidi ekkanau danddayetti woykko wolayttatto doonan a sunttaa ayba giyo ikka akka qassi murotussiya medoosa woukko ayba gete giidi xeegiyo

Darotoo awa biittaa wogaassi hagaa malabaa asay woykkuwan deree taqi maadetti woykko go'ettii? Ikka keehin qoncci agdxaappekka keehin qoncci beettiya meray ayba mera geetetti qoppana danddayettii?

ay mala meran giigida ufuppay ha sohuwan beettanawu danddayii? Qassikka hagaa mala sohoy asay darodoo aybaassi xaqqamettii woykko maatettii? Qassikka zo'o meraa be'iyowodee asaassi wozana aybi siyettii?

hagan beettiya pidel kaappen risttoorantt yaa geetettiya katta keettay woikko asay zannaqawu biyo sooti sohoy awan beetii awa allaanan awa shuchcha awa moottan beettii

aappun macca asatinne aappun attuma naati doosona geetettidi qoppanau danddayetti etappekka haddirssa baggaara de'iya gastta maccaasiyaa maahido shuraabee aiba mera geetetti?

Aappun machcha asaynne aappun attuma asay beettii? Eti maayido bollaara qumaayido qumaashshay woykko maayido maayoy ayba geetettii? Qassi ay mala meray de'iyo maayuwaa bolla baggaara maayydona woykko qumaayidona?

asay biiddi de'iyoogee woikko issi maccaalanne naa''u attumaageeti beettiyo sohoy ayba ammanuwaa geetettidi xeegettanawu danddayii qassikka awa moottan awa allaanan beettees gaanawu danddayettii

Jarkkaaniyaa masttaaxabiyaa uttiyo oydetanne harabatakka bayzziyo giya soanne bayzziyo asay dees.

amaara qaalan xaafettidaagee wolayttatto qaalaakko woiqko wolayttatto doonaakko zaaridi birshshi wode woiqana koyiiskganau danddayettii qassikka ha dirssaappekka so baggaara keettay oyqqo

naa'u tohuwaa buloliyaagaa tookidaaagee awu biiddi de'ii? qassikka i de'iyo sooi woykko keatettida aappe guyye baggaara diyaa keexxai diyo ambbai awa' geetetti?

asati xeelliyo wode ai oottiiddi doosona giidi qoppanawu danddayettii? qassikka aappun asati beettiyoona? etikka oottiiddi de7iyoobai aiba giidi qoppanawu danddayettii? etappekka haddirssa baggaara de7iyaagee maayido maayuwaa merai ai malee?

wolaittatuwan qonccissiyoode hagaa giyoogee a maaratto doonaappe wolayttato doonawu qonccissiyoode woi giyoogee qassi bolla baggaara bican miran pude dooretidaagekka aybaa qonccissiyaagee?

maatta mala dozzay beetiyo sohoy awa ambaa geetettii? ikka appe guye bagaara diya dozaa sunttay aybba geetettidi xeesetii?

woolaitta maotta giddon ha asai oykko ha deree shiiqi ottido addaraashai awa ambban awa shuchchan woykko awa heeran beettii?

kushe miishshei awan puulettidi giigidi yaanawu danddayettees geetettidi qoppettii qassikka a medhdhida asati awa nu biitta asateeyye kare biitta asati

kattaa qommoi wolayttatu doonan ayba geetettidi odettanau danddayettii ikka qassi aafun qommo kattaappe oosettidaagaa geetettii ikka wolayttatu doonan aiba geetettidi qonccissettii?

asati ai oottoosona giidi qappanau danddayettii qassikka eti gidduwan eqqido doozai oikko ereeme mokkiyaa kattaa qomoi aiba geetettidi qoppanawu danddayettii etikka hasa huwan ayssi eqqidona

sunttaa agaa ayba gin wolaittatto doonan xeegana danddayiyo qassikka i merettido so'oy woykko i muretettido murtaa bootai woikko murutaa sooi awa' geetettid xeegettii?

ha sintta baggaara kattaa miyo oidiya bollan qumaayettida woikko kamettida pooxai woikko puulayyo maayuwaa merai aiba baggetettanau danddayii? qassi issi issi sinttaara diya oidiyaa sinttan aappun ombbarati diyoona?

buqurai ha wodiyan qodan woikko yesuwan woisa gidiya marccuwaa worssanau danddayi oosettanau qassikka awan baizetti shametti qassikka oonee a medhdhidai

hagee ceeggida woykko shuchchaappe oosettida ogee awa moottan awa shuchchaann ne awa allaanan beettana danddayii qassi ha ogiyaassikka woykko ehmettiyo ogiyaassi haahotettay woyse

dirssay oosettidoogee mittaappeeyye shuchchaappe gaanawu danddayettii awukka qassi aappe so baggaara keettay beettiiyye keettaa penggee beettiiyye beettenne keettaa penggeekka teetido mera ayba mere

heezu tohoy de'iyo oyddu baajaajiyaa geetettiyaagaa bollan kiyi uttida asa qoodai aappune sa'an aachchan qassi aani zemppi eqqida asa qooday aappune

yelaga na7iyaa dadettido huuphee awa biittaa wogaa huuphiyaa datta qommoi? qassikka a xeellaidda de7iyoobai aiba geetettii ?a maayido shuraabeekka aiba mere?

ha kaasanchchay hagaappe kase wodiyan awa chataa kaayidi ye ha''ikka wolaytta d wolayttan dichchaa kaa'iddii beetii

sohoy awa allaanan awa moottan awa ambban beettees geedettidi qofettii appekka sintta baggaara de'iya ciishshaa woyko puula ciishshay ayba miraara oyqqide?

Doozatikka ha ubbasan beettiyagetti awa ambbaninne awa allanan qassika awa moottan beettiyona? Hagee nu sintta baggaara de'iyaa keettaykka qassi awa biittaa wogaa awa mootta wogaa qonccissiyagee?

qorqqoruwaappe sintta baggaara ogee de'iiyye ogee baawee qassikka qorqqoruwaappe so baggaara appun keettati beettoosona gaanawu danddayettii beettiya keettaykka shuchchaappe oosettidaageeyye mittaappe oosettidaagee

aappun naa77u tohuwaa buloliyaagee woikko motoriyaa giyoogee eqqi uttidee? i eqqido soohikka qassi awa hambban awa allaanan woikko awa moottaa giddoonee?

awa mootta wogaa keettaa geetettii beettiya keettaa muleera qoodiyaakko aappuna gidii qassikka eti de'iyo heerainne eti de'iyo hambbai woikko allaanay woykko shuchchai awaa geetettii?

Birshshetta wolayttattuwaakko zaariyoode ayba birshshetta immi? Ha'i ha wadiyan saatiyankka i de'iyo sohoy woykko i de'iyo ambbay awa ambba geetettanawu dandday?

Awaa biittaa woykko awa deriyaa wogaa katta geetetti xeesettanawu danddayetti? Appekka qassi ha katta giddon zo'o zo'o meray de'iyo katta qommoy ayba geetettidi wolayttatto doonan xeesetti?

aappun naa"u gooman buruliyaa bishkkiliiteti beettiyoona etappe guyye baggaara beettiya attuma naatu qoodai aappunee eta qassi etappe ushachcha baggaara beettiya attuma na'i aymala maayuwaa maayide?

zannaqa bootai woikko allaxiyo sohoy maayido meray ayba mera maayidee qassikka zannaqiyob sohuwan asay uttideeyye oydi kanchchee deesk giidi ekkanawu danddayettii

sohuwan aappon attuma asay beettii qassikka kushachcha baggaara de'iyaagee maayido maayuwaa woykko shuraabiyaa qommoy aiwa geetettidi deetettanau danddayetti?

ha asa sunttay oona geetettii qassi awa ambbaaninne awa allaanan yelettidi dichchide naa''anttu xekka timirtte keettaakka awan tamaaridee a sunttaykka qassi oona geetettii awu layttankka ayyo ayba maatay kase de'idee

Ha so7uwan aappun qommo asati de7iyoonaaa? macca asay beettii qassikka de7iya asatu sunttay oona oona geetetti? qassikka eta giddoppe gidduwan de7iyaagee hashshiyan woddidoogaa sunttay aybba geetettii?

dooza gidikkonne i aibawu aibawu maaddii? qassi darotoo i murutettiyo biittai wolaitta allaanaa giddon woikko wolaitta mootta giddon awa allaanan darotoo murutettii? qassi aappe duge baggaara deyaagawu merai aibee?

uttidaagee olaittatto doonan aiba geetettidi xeegettanau danddayettii qassika a doona attu cetti uttida gaassi merai ayfa geetetti a sunttaikka aiba geetettidi xeegetti?

bugurai awan merettii awan bayzettii woikko awuppe asai a demmanau danddayettii? hegaappekka qassi gidduwan uttidaagaassi merai aiwa mera giidi ekkanawu danddayettii qassikka aappun qomou warati beettiyoona?

hagee awa biittaanne awa moottaa qassikka awa allaanaanne awa ambbaa isttadeemiyaa geetetti xeesettanau danddayii? ha so7uwankka aappun qommo asati beettiyoona aappun meraa maayi uttidona?

aappun asai shammiiddinne baizziiddi beettii? qassikka eti shammiiddinne baiziiddi beettiyo woikko murtai sunttai aagee aiba geedettii? aiba qommo darkkon merettiyaabaa geedettii?

jarkkaaniyaappe duge duuqettiid de'iya dee walyttattuwan ayba geetettii? qassi aibawu maaddii awu meraikka ay mara geetettanawu danddayii?

ha booraassi amerai woykko ay mala meray ayyo de'ii qassikka issi mara mera kanchcheeyye naa"u meran xeegettana danddayii ?ha boorai qassikka woisu biraa ekkanau danddayae geetetti gammatetti?

haasayiya godattiya oona geetettada xeesettay? qassiklka a maayido bola baga shuraabiya meray ayba meree? akka awa shuchchaa ayssiyaarii?

ha sohuwan aappun komppitere woikko wodiya tekinologiyaa buqurai beettii? qassikka ha karetta oidiyan aappun asaa ekkana danddayii? aappun asai ha karetta oidiyaa bolli uttanau danddayii?

ha kushe hiillaa sunttay ayba geetettana danddayii? Qassikka ha hiillay ha kushe hiillay aybippe oosettii? Ayba mittaa qommuwaappe oosettana danddayii? A sunttaykka ayba geetettii? Qassikka awa heeran beettii?

machcanayya eqqada kushiyaa haddurssinne ushachchi miccido sohoy awa geetettii? a maayido maayuwaa meraykka ayba mera geetettii? a dadettido huuphiyaa dattaa kommoikka awa biittaa woykko awa allaana woykko awa moottaa woogaa qonccisii?

issi shuchcha keettay de'iyooonne hara shuchcha keettaykka sintta baggaara de'iyo wogga mittay issii simmitati diyo gibbiyan issi makiinay maskkuu karee dooyetti utirooge penggee woykko karee dooyetti uttido makiinay dees

maayoi ai mala merai de'iyo maayuwaa qommoti beettiyoona qassikka eti attuma asaassi haniyaageeteyye maccaasaa kanchchiyaagee beettii aappun qommo maayuwaa merati beettiyoona

walaytta liqaa timertte kettay woykko arakka hagee awude doommidi oosuwaa doommidee? he eqotaikka qassi doommidoi woykko oosuwaa doommido wodee awude gaanawu danddayetti?

daronne cora asay yaa'aaninne woykko woosa keettan woykko woossiyoosan uttidi issippe issoy issuwaara kushiyaa oyqettidi utteessi issoy issuwaa xeelliiddi

dooretti uttida qaetu qooday aappune etaukka meray ayba mera'a maayidosona geetettanau danddayetti etappe guyye baggaara de'iya zo'o meraa maayidaagee aybawu maaddii?

allaxxiyo sooi awa ambban awa moottan awa allaanan beetti ha so'uwankka qassi attumaasai diiyye maccaasai diiyye qassikka asi baagidi ekkanau danddayetti?

aappun macca asatinne aappun attuma asati beettiyoona? eta giddonkka qassi eti bollawu xoqqu oottidi pantta kushiyan oyqqidoogee ayba geetettidi xoogettanawu danddayettii?

ha asi eqqidi kushiyaa dentti uttido zarphphee awa biittan woykko awa ambban woykko awa allaanan beettii qassikka ha asi maayi uttido kootiyaassi meray ay malee?

heezzu geela7onne yelaga macca naati wolaitta wogaa baa odiya dungguzzaappe oosettida adussa maayuwaa maayidi oottidosona

issi aaho luxetta keettaa dirssa giddon issi asi eqqidi haasayiddi woykko oychchiya asaw zaaruwaa immiddi diyoogaa bessees

aappun oyddu gediyan bululiyaa kaamee beettii qassikka hara qassi heezzu gediyan bululiyaa baajaaje woikko qeeri baajaaje qeeri kaamee aappunai beettii?

wolaytta dalgga manttiya qonccissiyaagaa giya merati zo'oy pude baggaara diyaagee aibaa qonccissi adil''e ciishsha malay gidduwan diyaagee aybaa qonccissi dugetta baggaara de'iya karetta meray aybaa qonccis

gufanni uttidaagee wolayttatto doonan ayba geetettidi xeesettanawu danddayettii qassi ha gufanni uttidaageetussikka qooday aappune etikka qassi ayba meraa maayidaageeta geetettidi odanawu danddayettii

bonchchettida kase nu biittiyo itoppiyo kaaletan takkidaagee manttaa oona geetetti? xeesettii qassikka i bolla baggaara maayido maayuwaa meray aybee? qassikka ha'i ha wodiyan woikko asaatiyan awa biittan de'ii?

wolayttato doonan ha asay uttiyo utettaa sunttay ayba geetettii? qassi aybissi ha sohuwan uttanawu danddayee s giidi gammatetii?

hagan aappun qommo buquraati de'iyoona qassi ha sintta baggaara de'iya haattaa shiishshiyo woykko uyyo haattaa duuqqiyo buquraa sunttay ayba geetettii qassi aappun haattaa duuqqiyo buquraati deyiyoona?

Aappun attuma asay de'iis giidi qoodanawu danddayettii? Qassi eta giddonkka eqqidaagee aappunee? Uttidi oottiidi de'iyaagee aappunee? Etikka qassi aybaa oottiidi doosona gaanawu danddayettii?

xaacee tookkido doozaa sunttay aiba geetettidi xeesettanawu danddayettii ikka qassi ayssi hagaa tookkidi bii qa awa tookkidi efiitidii

Yelagiyaa yeedda wottido huuphiyaa meray ay mala meraa geetettidi wolayttatto doonan qoncissettii? Akka qassi maaya uttido maayiyoa meraykka ay mala meraa geetettidi qoncettanawu danddayii?

hageekka awo biittan awa giliiliyan awa moottan awa shuchchan awa allaanan beettii qassi ayyo sunttaykka ayba geetettidi xeesettanay danddayii

qorqqoruwaappe so baggaara aappun keettai beettees. gaanau danddayetti so baggaara beettiya keettaikka oosettidoi shuchchaappeeyye mittaappe qeexettiii geedi qofettanawu danddayettii?

solo meray de'iyo doozay ayba doozaa geetettii? asunttaykka aybee aappe bolla baggaara de'iya maata meray de'iyo doozaa asunttaikka ayba' geetettii qassikka aybau maaddii?

zanna gaa bootan maata meran yafarettidaagee ai baa qonccissanaassi yafarettide'e zaaridikka qassi aappe sintta baggaara de'iya oidetu goodai woyse?

inggiliise qaalan wolaytta ibanjjeliikal seminaar giyoogee wolayttattuwawu yuushshi wode woykko wolaytattuwan birshshi wode woy giyoogee qassi hegaa giya eqotay wolaytta biittan awude doomettide ha''i qassi ay oottiidi dii

daro maccaasayinne gidduwan issi issi attumaasay bootta muqaadda tooxaa woykko bootta muqaadda maayyo maayidi woossiyo sohuwan woykko coray uttido sohuwan uttidosona

i aybippe marettees giidi qoppanawu danddayettii qaassikka a sunttay ayba giidi ekkanawu danddayettii i maaddiyoy ayba goyii aybaassi asaiy a maadettanawu danddayii ayba go'ii

doozaassi aiba meray de'ii? qassikka a sunttay ayba geetettidi xeegettii? awa allaanan darotoo mukkana danddaye geetettidi qoppanau danddayettii?

marai zo'o gididi uttidabaa gidikkokka wolayttattuwan ayyo lo''o birshshettai woykko malanawu danddayenna geeshsha birshshettay ayba geetettidi deesettii aappekka sintta baggaara deyiya qaraa sunttay aybee

wolayttato doonan ayba dooza geetettidi xeegettanau danddayii? qassi aybin yeggidi asay a uishshau ko'ettii ayba harggiyaa pattii qassi ayyo ayba meray de'ii?

doozai awa ambbaaun woikko awa allaanan woikko awa moottan ha wodiyan beettiidi de7ii? ha doozaassikka sunttai aibee? ikka qassi aiba qomo dooza geetetti odettii?

bolla baggaara amaaratto pitaliyan xaafettidaagaassi wolayttattuwan birshshettay woigiyoogee qassikka i xaafettidoy ai mara meraanee a xaafidaageekka oonee

Guppiidi diya yelaga naatu qooday woyse? gootankka qassi bolla baggaara bichaa woykko wolayttabaa bessiya wogaa bessiya woykko wolaytta ispporttiyaa bessiya maayuwaa maayidaageetuppe guyye baggaara aappun asay de'ii?

cenggurssaa aattiya buquraa kushiyan oyqqidi haasayiddi de7iya asi maayido shuraabee ay mala meree? Qassikka ushachcha kushiyan i oyqqido cenggurssaa aattiya buqura sunttay aybbe?

Aappun qommo buqurati giyan bayzuwaassi shiiki uttidona qassikka ushachcha baggaara de'iya buqurati jabanaa utissiyoogeeta gidishin jabanaa utissiyoogeetussi eta sunttai olaittattuwan aiba geetettii?

aappun naa'u tohuwan bululiyaa woikko motoriyaa giyoogie beettii qassikka a bollan uttidaagee maayido maayuwaassi merai aiba giidi ekkanau danddayettii qassikka oidiyan uttidaageetu oodai woise?

bolla kaqettinaagee wolayttato doonan ayba geetettii qassikka aappekka ushachcha baggaara de'iya gee ayba mera geetettidi xaigettii qassikka aappunay kagetti uttide

hafuulay aybaassi asay maadettiyoogee woykko aybaa wodiyan hafuulaa asay go'ettanau danddayettii qassikka hafuulaassi meray wolettatu doonan ayba geetettidi qonccissanau danddayettii?

ha xaafetti uttidaagee aappun mera go7ettidi hagaa wulaitta sooddo ambba giyaagaa xaafettite aappun mera woikko aappun mera qomotan daqqametti maadettidi go7ettidi hagaa xaafidi?

xaafetti uttida xuufee wolaittettuwaakko birshshiyode woigiyaa birshshettaa immanau danddayettii? aappe tokkaara qassi merettida eqotaa qonccissiyaagee aiba eqotaa gidiyoogaa qonccissi?

aappun attuma asai beettees. sohuwan giidi qoppanau danddayettii? qassikka eti oigidoogee sunttai wolaittattuwan aiba geetettii habaakka ushachcha baggaara de'iya maccaarakka aibaa ootteedda de'ay

maata mala doozai darotoo awa heeran aifii? ha77i ha saatiyan a bollan de7iya aifetu koodaikka woise? qassikka a sunttai aibaa geetettidi xeesettii woleittattuwaan?

ikka ayba geetettidi xeegettanau danddayettii wolayttattu doonan aibaa geetettii qassikka a giigissiday aseeyye poo giigidabaa geetettii qofettanau danddayettii

Ha bagga gaxaara uttida qeri na'aay xeliidi diyoobay aybee? A sinttankka qassi oydiyaa bolli i kushiyaa wotti zemppi uttidoogaa sunttay wolayttattuwan aybaa geesettid xeesettanawu danddayettii?

awa deriya wogaa qonccissiyaagee woiqqo ayyo sunttai aiba geetettidi qonccissanawu danddayetti?i wolaittatto doonan qassi ikka beettiyoi awan beetti? awappe addeemmana danddayiyo?

de'iya asati oottiiddi de'iyo wogay ayba wogaa geetettii ikka qassi aiba eqota geetetti xeegetdanau danddayettii hayqotaa giddon deyiya asati maayido maayiyo assi meray ay malee?

aappun qommo asai uttiyo oideti de7iyoona? qassikka oidetu merai ai malee ?sinttaara kattaa wottiyo gaassikka aawotettai woisu mitire gidanau danddayi?

awa biittaa wogaanne awa biittaa durssaa bessiiddi de'iyoona? qaassikka eti maayido maayuwoi woleettattuwan ayba geetettii awa biittaa woykko awa wogaa maayuwaa maayi uttidona?

asi ay iki uttiis gaanau danddayettii qassikka a sunttaikka oona geetettidi odettanau danddayettii i maayido maayuwaa meray i maayido maayoi aiba meraara diya maayo?

aappun qomo asai beettii qassikka eti xeeldiiddi woikko maliddi de'iyoogee aiba' geetettii qassikka ushachcha baggaara kushiyaa zokkuwan bai eqqida asi maayido maayiyuwaa meray aybee?

Uttida asatu qooday aappunee? Haddirssa baggaara de'iyaageetu qooday aappunee? Qassikka ushachcha baggaarakka asi beettiye beettenne? Qassikka oydetu qooday eti uttidoonne eti uttibeenna oydetu qooday beettiyaagee aappune?

aybaassi asay go'ettiyo buqura geetettidi xeeqettanawu danddayettii qassikka a giddon daanawu danddayettiya doozati woykko maammedoosati woykko muruta immiyaageetu sunttay aybee

sintta baggaara kaalettiiddi yiyagaassi oosoi aibee? ikka maayido shuraabiyaassi merai aiba geetettii? a sunttaikka oona geetettidi xeegettanawu danddayettii?

ooso keettay kawo eqoteeyye kawo eqota gidennee qassikka ayyo huuphiyan xaafettido banddiray de'iyo bollan kaqettidaagee tiyettido merai ay mala meree? ikkaqa woygiyaa qoncci?

haree guyye baggaara goochchiiddi deiyoogaa sunttay olaittato doonan ayba geetettidi odettanawu danddayettii qassi hariyaa maaddiiddi de'iyaagee attumeeyye maccee i maayido maayuwaassikka meray aybee

zal77iyau shiiqida buqurai aiba geetettidi xeegettii? qassikka aiba paafirkka woikko merettiyoosan awan merettidi yiidee aiba paafirkkanka merettii?

aappun yelaqa macca naati beettiyoona etappekka qassi haddirssa baggaara de'iyaara ayba meray diyooro geetettanawu danddayee ushachcha baggaara diyaarakka qassi ayba meray diyooro geetettanawu danddayee

maaraara uttida asai ubbaa ammanoikka issi mala gidikkonne aiba ammanuwaa eqota kaalliyaa geeta geetettidi erettoosona. gaanau danddayetti wolaittatto toona?

mayzzi woottido maayoy aybaa qonccissiyaagee qassi maayi uttidaageekka aseeyye asi malhhido mereta gaanau danddayettiiyye ba uuphe asa gaanau danddayettii

aayyiya oyqqido bukuraa sunttay polaittattuwan ayba geetettii qassikka aaeppe woykko beettiya aappe guyye baggaara hara maccaasay de'ii?

godatti a oottaidda de'iyo oosoi aibaa geetettii? akka ay mala mera maayida maayuwaa maaya uttatee a oottaidda diyoobaassikka merai aibe geetettii xeegettanau danddayettii?

cima asay uttido utettay ayba qonccissiyaagee ufayssa qonccissiyaageeyye azzanuwaa qonccissiyaagee addirssa baggaara gaxaara de'iya cima aaway kushiyan oyqqidogee ayba meree ikka bawu aybe

maxaafan xaafettidaagee olaittato doonan qonccissi wode woigiya birshshettaa immi qassikka misiliyaa bollan de7iyaageekka aiba birshshettaa immanau koyettidi ha misiliyaa bollan merettide hoikko xaafettis gaanau danddayettii?

medoosay maayi uttido meray woykko ayyo imettida xoossappe gidi imettida meray ayba meree a sunttaykka qassi ayba medoosa' geetettidi xeesettanawu danddayettii ha'i asaatin idiyoosaykka awa gidanawu danddayii?

machchana iya dadissido huuphiyaa qommoi awa biittaa wogaa qonccissi qassikka i so' uwaa merai karetteeyye woykko bullee woikko zo'o geetettana danddayettii?

aappunaa gidiya maccaasay beettii etikka maayi uttido maayoy awa biittaa wogaanne awa deriyaa dummatettaa woykko awa deriyaa wogaa deretettaa qonccissi aappun maccaasay hagan a beettii

yelagee sunttai oona geetettii akka qassi oottayidda de7iyo oosoi aiba geetettii? a dadettido huuphiyaa dattaa qommoi awa deriyaa qonccissiyaagee?

oyqqidaagee aybaa oottiiddi de'ii aappe guyyeera de'iyaageetikka ay bonchchuwaa immiiddi de'iyoona aybaa bonchchiiddi de'iyoona ikka qassi oottiiddiyoobay aybee ay mala meraa maayuwaa qa maayide

doonan kushiyaa wottidi oydiyan zemppi uttitaagee manttaa oona geetettii ha'u ha saatiyan ha wodiyan awan de'ii awan oottiddi de'ii awan yelettidi ka awan diciddee?

aappu naati kaa'iiddi de'ii? qassikka uttidaageetu godai aappunee qassikka hokkidi sho'iidi diyaagee sho'iyoogee ayba meraa mayda kuwaasiye?

awa zannaqaa so'waa geetettidi xeesettii qassikka ha'i ha wodiyan awa zannaqaa sohuwaa geetettii i de'iyo ambbaikka awa ambbaanee qassi awa zannaqaa sohuwaa geetettii awa ambban ha saatiyan beettidiidii?

aappu mitta malatiyaabati beettiyoona etappe qassi gidduwan de'iya heezzubaa malatiyaageeti aybee aybaa qonccissanawu ha suwan uttidona eta sunttaykka aybee

awa dalgga manttiyan awa allaanan awa mawuttan beettiyaagee aappun woikko a dussatettay aagee woyse? gididi qofettanau danddahettii qassi a sunttaikka aybee?

Appun macca asay uttidi beettees gaanawu danddayetti? Eti oyqqi uttido maayuwaa qommoykka ayba geetetti wolayttattuwaan? Qassikka attuma asay eta giddon beetti?

hagan aappun sharaanne sikettida kattati beettiyoonaa? oikko hegan de7iya sharatu goodai aappunee? aachchankka asi diiyye baawee?

owidiyaa bolli woyqqo mittaa bolli dooretti uttidaagaa gidduwn jarkkanee diyoogee jarkkaaniyaa diyaagee ayba geetettidi qofettii qassikka jarkkaaniyaappe oshachcha baggaara kaqetti uttidaagee aybagi qoppanawu danddayettii ?

kawoba gidiya eqoteeyye kawoba gidenna eqotee? qassikka beettiyoi awa ambbaanee? qassikka aappun laittee i oosettoosappe ha77ikka aibaaggaazaa immiidi de7ii?

ha nu be'iyo doozati awa biittaaninne awa allaanan woikko awa ambban woykko awa moottan beettoosona. gaanawu danddayettii qassikka qooxan aapuna gidiya medo doozati ha sohuwan beettiyoona?

aappun qommo asai eqqidaagee beetti etappekka qassi attu maageeti aappunee maccaageetikka qassi aappunee etappekka ushachcha baggaara de'iya naa"u attu maageeti maayido maayiywaa meray ay male?

Ushachcha baggaara eqqidaagee manttaa oona geetettidi xeesettii? Qassi hagaappe kase wode awa moottaa aysuwan woykko awa moottaa ayssiyoogan go'ide woykko awa moottaa aysside?

daro wode ha buguraa maadettiya woikko go'ettiyai awa dere asai? qassikka ha buguraa sunttaikka wolaittato doonan aibaa geetettidi xeesettanawu danddayii?

woraqataa bollan a woykko maatafettida maatafee ayba meraa de'iyooge qassikka awa eqota maatabiyaa geetettidi qofettanawu danddayettii

xaaciyaa yaray doonan oottidi haasayiddi de'iyo puquraa sunttay aybaa geetettanawu dandayii qassikka ha xaacee maayido woykko qumaayido qumaashsha woykko maayido maayoy aybaa qonccissiyaagee i aybaa oottiyoogaa qonccis

wolaitta mootta xeeri naatunne maccaageetu kaalettaa gadaayyiya godattee moolo woinishshata eqqada cenggurssaa aattiya cenggurssaa aattiya massaariya woikko iqan heqqada haasayaidda de'awusu.

wolayttato doonan buquraa aiba buquraa woykko aybaa geedi xeegatanawu danddayettii akka qassi hagaappe kase wode gidikkokka ha''i gidikkokka wolaitta asay woykko hara dereekka aybaassi go''ettii?

michchiyaa uttada woykko zannaqawu biido sohoy aawanggeetettii akka qooriyan qachchixoogee awa biittaa asa woykko awa dariya asaa wogaa woikko biittaa awatettaa qonchcissiyaagee?

he ubbaappekka gidduwan adinlacciishsha mala mara diyo maayuwaa maayidi xoqqu geeti uttidaagaassi sunttai oona geetettii appekka hiyya baggaaranne ha baggaara uttidaageetu sunttay oonee?

awa allaanaaninne awa moottan woykko awa shuchchan woykko awa ambban ha hoodiyan ha saatiyan geetettidi qofettii ha katta keettaikka aattiyo woikko asaassi shiishshiyo kattaa qommoti aybee?

eqqida asaappe guyye baggaara heraa tumaasi de'iiye baawe? qassikka guyye baggaara eqqida kaamiyaa sunttay ayba geetettii ayba qommo kaamiyaa geetettidi xeegettii?

xuufee xaafettidogaappe guyye baggaara de'iya woraqataa merayyaibee qassikka ha xuufee xaafettidoy ayba meraanee qassikka aappe huuphe baggaara deyiya aari huuphe yohoi xaafettidoogeekka ayba meraanee?

aappun attuma asatinne aappun macca asati beettiyonaaa etappekka haddirssa baggaara diyay attumeeyye macce qassikka ushachcha baggaara deyeekka attumeeyye macca giidi xeelliyoode odanawu danddayettii

zannaqa bootai woykku allaxxiyo sohoy woykku bollaa minttettiyo sohoy awa allaanan awa ambba beetti qassi bollaa minttettuwaakka luxissiyaagee maayido maayoy meray aybee

ogee awa kessiya ogee gaanawu danddayettii qassikka hefinttaara de'iya woikko beettiya mittaa qommoy ayba mittaa qommuwaa geetettidi odanawu danddayettii

aappun qommo maitta poulai beettii ikka qassi ay mala mera maaidaagaa gaanawu danddayettii qassi aappunai qodan aappua geetettii?

issi haattaa bombbaily woykko haatta asay tikkiyo sohoynne aappe sintta baggaara shuchchaa zarphpheenne zarphphiyaappe ha baggaara qassi haysuuse giyo makinay eqqi uuttiis

ha sohuwan aappun qommo miizaa qommoti de'iyoona? qassi karetta miizzay hageetu giddon aappunee karetta miizatu giddonkka attumaagee de' iiyye attumaagee baawee macca kanchche?

medoosay maaydo bolla galbbaa meray ay malatii ayyo de'iya kaciyaa durssatettaikka woysa gidanau danddayii qaassikka darotoo awa heeran beettees giidi qoppanau danddayettii?

Godattiya oottaydda de'iyo oosuwaa sunttay ayba geetettii? Qassikka a maayido maayoy aappun meraara de'iyaagee? A uttido utetta utto buquraa sunttay wolayttattuwaa ayba geetetti xeegettii?

pude baggaara qonccissanau koyidi medhdhido oyddu asata bessiidi de'iyaagee aybaa eti ootiidi diishin bessio gaanawu danddayettii qassikka etappe duge baggaara de'iya xaaciyaa bessiidi de'iyaagee ayba aybaa qonccissanawu koyidi

xaacee aissi deriyaa shiishshees geetettidi qoppanau danddayettii? qassikka deriyaa giddon machcha asai de7iyye baawee? dereekka koodan woisa gidees geetettii qofettanau danddayettii?

aappun qomma meraa oiqqida uhuupati hazu beettiyoona? haa etappekka giddo bagganne zo'o caccaray a bollan de'iyoogaassi meray y malggaanawu danddayettii?

keettaappe woykko tukkiya oyyoosaappe woykko kumaa miyo keettaappe kare baggaara aappun odeti de'iyoonaa he oidetunkka uttida asaa qoodai aappunee etappekka maccai aappunee attumay aappune?

ha naa77u to7uwan bululiyaa pishkkeliitee awan murutettii awan oosettii? aappekka sintta baggaara de7iya kaamiyaa sunttai aiwa geetettii? ayyookka ai mala merai de7ii?

hanu be'iyo asa mera merettida woykko wodiyaabaa tekinoloogiyaa asaassi qonccissiya meretay koyro merettidoi awaanee na'anttuwankka qassi itoophiyan hagaa mala meretaa medhdhanawu danddayiya eray dii baawe?

ha sa7uwan baizettiddinne shamettiiddi de7iya kattaa qommoi woiqqo doozatu qommoi aibaa' geetettiyona? aappun qommo doozati qassi ha sa7uwan beettiyoona7aa shammiya asai woiqqo baizziya asai ha so7uwan diya asaa goodai woise?

qoodan sohuwaa shiiqida asai woisa gididi giidi gammatanau danddayetti? qassikka eti maayido maayoi beettiya maaido woikko huuphiyaankka qachchido ubbai merai aibee?

naa"u gooman bululiyaa mootoriyaa geetettiyaagee aappunai beettii qassi a bollan issuwaa bollan de'iyaagee maayido maayuee ay mala mere qassi aappun naa"u gooman bululiyaa motoree beettii?

yettanchchai yettanchchaa yalaga yettanchchaa oona geetettidi xeesettii ikka qassi awa biittaassi woykko awa wogaa yettaabaa yexxii ha'i iddiyo soo ikka qassi awa geetettidi xeegetti?

kifiliyan aafu naati muleera toosonaa' giidi qoppanau danddayettii etappekka sintta baggaara eta luxissiyaara maayido maayoy ayba miraydiyo maayooy garssa baggaarakka ayba mirayddiyo maayuwaa maayadee?

ha uyiyo ushshaa sunttai aiba geetettidi xeesettanawu danddayettii? ikka qassi murotettiyo sooi woikko murotettiyo biittai awa geetettii ayyookka merai ai malatii wolaittettuwan?

ushshaa qommoy ayba geetettidi ekettanau danddayettii ayyookka qassi sunttai wolaittatto doonan aiba geetettidi ootettanau danddayettii aukka de'iya merai aiba merai ha'i hasaatiyan imaayido merai ayba geetettii?

sunttay ayyo aifa geetettanau danddayettii? beettiyaagee ai ba sa'aa bollan uttideeyye woykko oydiyaa bollan woykko harabaa bollan uttide ayyookka sunttai aifa geetettidi odettanau danddayettii?

Buquray ay oottanawu maaddi awan merettii qassi oonee a go'ettanau koshshiyay qassi a sunttaykka aybaa geetettidi xeesettanawu dandday wolayttato doona?

aappun naa'u tohuwan buloliyaa oiqqo matoriyaa geetettiyaagee beetta eskkayanau danddayetti qassikka beettiya naa'u tohwan pululiyaa oiqqu matoriyaa giyoogee aafunee ay mala meraarakka qassi de'iyaagee?

zannaqaa sohoy woykko ha laxiyo sohoy wolaytta ambbaa giddon woikko wolaytta mootta giddon awa ambban beettees giidi qoppanawu danddayettii i ukka ay mala mera mayidee i bawukka

Doozay awa biittan daroto mokkees geetetti qofetti? Qassikka doozaa sunttaykka ayba geetettidi wolayttatto doonan qonccissanawu danddayetti?

awa moottaan keettaa keexuwaa wogay qassikka aappe guyye baggaara de'iya doozaa sunttay aiba geetettii? keettaappe guyye baggaara de''ya doozaa sunttay aiba geetettii?

aappun attuma asati de7oosona giidi ekkanawu danddayettii? etappekka qassi heezzaappe woikko eta giddoppe gidduwan eqqidaagee aiba mera maayuwaa maayide? ikka qassi awa biitta yettanchche?

aappu yelaga attuma naati beettees gaanau danddayettii qassikka eti kushiya oiqgidoogee aibaa qonccissanaassi ikka pouqassi aybee? ayba giyoogaa qoppidona?

goggiyaa haattai walayttatuwan awa shaafaa' geetettii i beettiyo sooikka awee ayyo de'iya duge qollaa aawotettaykka woysa gidanawu danddayii?

ha keexettida shuchchaappe keexettida wogga keettay awa ambban awa allaanan awa moottan beettii ikka qassi awude keexettide awude doommidi oosuwaa doommide

I ayba kattaa qommo geetettidi xeesettanawu danddayettii? Qaassikka qassi asay miyo qumeeyye asay miyo quma gidennee? Ikka aybaa bollan uttiis geetettidi qoppanawu danddayettii?

ha doozay aybaa geetettidi wolayttatto doonan qonccissanau danddayettii? qassi ha doozai aybaassi aibaassi imaaddii aybaa harggiyaappe pattii aibaassi asay maadettii?

bonchchettidaageeti manttaa oona geetettii xeesettiyoona. qassikka eti bolla baggaara maayido maayuwassi merai aybee? ha'i ha saadiyankka qassi eti oottiiddi de'iyo ooso keettai aiba ooso keettaa geetettii?

oshachcha baggaara de'iya magalashottu ay mala mera maydona qassikka haddirssa baggaara xaaxettibeenna woikko tukettibeenna woikko qashettibeennan yada de'iya magalashotu merai wolayttatuwan ayba geetettii

Ha dirssaappe sintta baggaara de'iya dirssadan direttida doozaa sunttay ayba geetetti? Qassikka aappe guyye baggaara dirssaa bollan kaqettida woraqata malan xaafettidagee ayba meran xaafettida ayba meray de'iyoogee?

aappun asay eqqidaagee dees gaanau danddayetti? etapekka qassi haddirssa baggaara de'iyaagee maayido bolla baggaara maayido maayuwaa merai ay mala meray?

kifiliyan woisu naati beettii? hegeetuppekka woisai kushiyaa denttite kushiyaa denttibeene? naageetu qoodaikka aappunee? eta giddonkka attumai aappunee? maccai aappune?

keehi puulatti lo"iidi diya bukurai aibippe oosettidaagee qassikka awa ambbaanne awa moottan beettiiddi de'ii? i oosettidobaykka qassi aibippe morutettide woykko oosettide?

Oyddu hayttaa puulaassi maaddiyaageeti ha so'uwan beettikkonne eti kaqetti uttido puulaa miishshata kaqqi uttido kaquwaa kaqoy ayba meran tiyettidaagee? Qassikka eti issoy issoy apuna giraame gidiyoona?

sohuwan aappun oydiyaa qommoti beettiyoonaa? asay uttiyo aappuwon oidiyaa qommoti beettiyoonaa qassi etappe dariyaa bagga merai de'iyo aappona geetettidi odanau danddayetti?

aappun asai baizziddin shamiiti beettii qassikka ha cora buqurati de'iyo sohuwan qoodan qoodiyaakko aappun uyyo ushshaa qommoti beettanau danddayettoosona' geetetti qofetti?

michchiyo ishalo woikko guuttatettan woikko geesa guuttatettan erettiyaaro michchiyo ishalo daro asai pootuwaa woikko misiiliyaa denttiiddinne malaalettidi yuuyi eqqidi be7iddi dees

murutay aybaappe oosettees giidi ekkanawu danddayettii mittaappe oosettiiyye shuchchaappe oosettiiyye aibaappe oosettees. giidi qoppanawu danddayettii ikka bolla baggaara diyaagaa merai ay mala meraa geetettii?

ha maccaasai maayido maayuwaa meray ay malee hagee eti duriiddi de'iyo sooykka qassi awa geetettanawu danddayii ha maccaara duriyaari sinttan sintta baggaara i bollan xomppi de'iya o bessiid diyaagee ayba geetettii

buqurai aibaappe murutai aibaappe oosettii murutaa sunttaikka ayba geetettii ikka qassi maaddiyoy aybaassi go7'i? aybaassi asay a go'ettii?

qerinayya xaqqamettido huuphiyaa dattaa qomoy aiba geetettidi wotettanawu danddayettii qassikka a ba huuphiyan aappun merai deyiyo puulayyaa bata wottaasu gaanau danddayettii iyyookka qoppi wode laixxai woisa gakkanau danddayii?

wolaytta wogaa maayuwaa woykko dungguzaa maayi eqqidai attumeeyye maccee qassi maayido maayoi wolaitta biittan zo'o mirai aibaa qonccissiyaagee karetta miraikka qassi aibaa qonccissiyaagaa gaanau danddayettii?

ha shuraabee woiqquw aaqeka kaqetti utta shuraabee awa biittaa wogaa qonccissanau danddayii qassikka maccaasaassi maayiyoogeeyye attumaasaikka maayanau danddayiyoogee qassi aappun laittaa go'ees giidi qoppanau danddayetii?

aappon qommo meraa maayida xaaceti ha sohuwan beettiyoona eti maayido maayuwaa merai ha sohuwan beettiyaagee aappun qommo giidi ekkanawu danddayettii etappekka sintta baggaara eqqidaageeti kaalettiyaageeteeyye gidokkona

dirssai awa ambbandi wolaytta moottaa giddo ikka qassi ayba eqotee a sunttaykka assida eqotaa essidaageekka oona geetettii

aappon attuma naatinne aappon macca naati beettiyoonaa? etappekka haddirssa baggaara ba hashiyaara duge qumaayido qumaashai auafiittaa wogaa wotii qassikka a sunttayka ayba geetettii?

Wolayttettuwan kattaa sunttay aybaa geetettii? Qassikka aappe naa'u daabuwaappe gidduwan uttiyaagee a sunttay aybee aybawu qassi maaddii?

awa allaanan awa moottan woykko awa shuchchan beettiya sohokkiidi qonccissanawu danddayettii? qaassi ha sohuwankka mukkanau woikko aifanau danddayiyaabay ayba giidi qoppanau danddayettii?

beettiya kattaa qomo'i aiba geetettidi ekettanau danddayettii qassikka i daro wode awa murutettiyaagaa woykko awa allaanan awa moottan awa shuchchan murotettiyaagaa giidi qoppanau danddayetii?

eqqidaageeti oottiiddi de7iyoobai aibee? ikka qassi awa ammanuwaa woikko aiba a qommo ammanuwaa wogaabaa qonccissi? qassikka uttida asai aibaa aissi uttidi ai oottiddi dii?

shaaraara uttidaagee asay aybau go'ettiyo muruta geetettidi ekettanau danddayettii qassikka issuwaa issuwaassi meray ayba mere etikka aappunatee haga beettiyaageetii?

qonccettay wolayttattuwaakko zaariyoode ayba giyoogee qassikka a giddonkka he keettaa giddonkka uttida attumaasaa qooday aappunee etikka ayssi yiidi uttidona

sohoykka darotoo asai aibaassi goyettiyo soo geetettidi qofettanau danddayii sohuwankka aappun merai de'iyo merati aappun qommo merati beettiyoona aappe garssa baggaarakka de'iya maayo malatiyaagee aiba meraa maayide?

ha karettai woikko a bollan kattai uttido qumai woikko uttido karettai wolaittatto doonan aiba geetettidi xeesettii? ikka qassi aibaa bollan uttiis geetettidi qoppanawu danddayettii?

iyyexxaiddan de'iyaara woikko iyyexxaiddan de'iya michchiya sunttai oonan geetettai qassi a maayido maayiwaassi meraikka aybe a ba doonaa achchan wottido karetta puuraikka aiba geetettii?

manttaa oona geetettidi xeegettii qassikka hagaappe kase wodiyan awa moottaa aissite a sunttaikka oonee ha''i iddiyo sooikka awa geetetti?

ikka kawobaa eqoteeyye kawoba gidenna eqote ikka awa ambbaaninne awa allaana woykko awa moottan beettii qassikka aapphe sintta baggaara eqqiday attumaaseeyye maccaas

mizaala gidi de'iya yelaga na'ay ayba mera maayuwaa maaydee garssaara gixxido suree aybee bolla baggaara maayidoogeekka ayba mera giidi wolettado doanan qojissanawu danddayettii

kifiliyan aappu merai de7iyo maayuwaa maayida naati woykko tamaare naati beettii? qassikka sintta baggaara diya naa77atuppe ushachcha baggaara de7iyaae maayido meraa maayuwaa merai aiba geetettii?

buquray wolayttattuwan aiba geetettidi xeesettanau danddayettii qassi i oosettuwaa doommoikka audeppe doommiine i maaddiyoikka aibaassi aibaassi go"ees. geetettidi qofettanau danddayettii beetti a eqa ha so'uwan de'iyaa geeti aappuna geetettiyoona qoodan?

so'uwaa hagaa asai daro wode ssi aibaassi go'ettii qassi afoppa giyo sunttay de'iyoogeeti aappun gommo merai de'iyoogeeti ha sohuwaa shiiqidona qassikka aappun o woykko zeero pitalee ha so'uwan beettii?

Issi adussa asi baynna asipalttiyan pemiyiyaara hogga zambbati cora zambbatinne shuchchan odiya oosuwan oosettida dirssati doosona.

zanna qanchchati zanna gaa oppantta zanna qaa poliiddi de'iyo sohoi awa biittan awa moottan woyqqo awa dalgga manttiyana giidi qoppanawu danddayetti

sohuwan aappun asai uttiyo mittaappe oosettida oideti beettiyona? qassikka so7oikka awa ambbaa giddon ha saatiyan woikko ha wodiyan awa ambbaa giddon beettiiddi de7ii? ikka oosettidoi shuchchaappeeyye mittaappe?

sohuwan aappun attumanne aappon majca asati beettiyoonaa? qassikka ushachcha baggaara uttiraageetu uttiraarippe kaali diya gii ayba eqodaa ooso keettaa yara gidiyoogaa erissiidi de'ii?